Nutrition na de study of how de food and drink wey we dey take dey affect our body. Na de science wey dey look at how our cells and organs dey use all de different different nutrient wey dey our food and drink, and how e dey affect our life. We need plenty kind of nutrient wey go dey make our body dey function wella. Na dem be de carbohydrate, protein, vitamin, fat and mineral. So we need take variety of food, make we fit get all de nutrient wey we need for our food. Our body go come break down dis nutrient wey we don get, make we fit use am for our body. Na all de nutrient we need dey for de food wey we dey chop, but e no dey in right quantities. Like now, we go need carbohydate pass protein for our boby, make we fit get energy, make our body work wella. Carbohydrate dey also help store fats wey go help us dey grow big. When we no get plenty carbohydrates for body, we go dey get less energy wey go dey make us dey quick tired and to dey do like snail. Protein dey help build and repair tissues wey dey for our body, wey don worn-out. E dey necessary to produce enzyme and hormone wey we need for our body. When we no get protein too, pesin go just dey weak because our body go wan collect protein wey don dey for our tissues wey dey for muscle. Fats na to keep our body warm. E dey also give energy, and e dey help absorb fat soluble vitamins. When e no dey, we go dey get dry skin, dry hair, and dry nail; our body no go dey quick absorb nutrient from our food. Vitamins. Vitamins dey help body function wella, and e dey help protect our cell, make e dey quick, make e no dey quick damage again. Less vitamin dey cause fatigue, weakness, and plenty plenty health problem. Minerals dey help regulate all de water, all de fluid wey dey for our body. E dey necessary to make enzyme. When we no get mineral for body, e go dey lead to bone problem, pesin go dey quick forget things, and e go dey cause muscle cramp. Shey we don see sey nutrition dey important for our health, most especially for de new born pikin and pregnant women. Eating properly dey essential for our physical and mental health. E go dey help us make we, make we get sharp mind, make we get sharp brain. So make we dey eat well and get appropriate nutrition. E dey important for our physical health and for our mental health.

Nutrition dey very important for us wey wan live healthy, wey no wan quick die, wey wan get energy properly. Nutrition na im go help our body function wella. If we no dey eat good food, our body go just dey weak, we go just dey sick anyhow, we no go dey get strong body and sharp mind. When we dey eat properly, all de nutrients wey our cell need make e fit help us make we dey work properly na im we go get if we dey eat good food. We go dey get carbohydrate wey go dey help us dey strong, wey go dey help us work very well, we no go dey quick tire. We go dey get vitamin wey go dey help us, wey go dey help our body function properly, and e go dey protect our our cell, make e no dey quick um damage. When we no get all dis kain thing for our body, our body go dey quick damage, e go dey quick um we go dey quick tire, we no go dey get energy well, we go dey, like plenty plenty things wey no suppose dey our body go dey dey our body if we no dey eat properly. We go dey, we go dey get slow um slow brain, we no go dey think fast fast as we suppose think as human being. We no go dey do things well as we suppose dey do, because we no dey eat properly. So e go dey affect our body, e go dey affect everything wey we de do for our daily live. If you dey eat properly, you go dey get all de nutrients wey suppose dey inside our body, wey suppose dey use, wey suppose dey use work very well. So we go dey be able to live healthily. We go dey get carbohydrate, we go dey get protein, vitamin, mineral, fat. Dat mineral now, e go dey help regulate all de fluid wey dey waka for our body. E go dey help us, so pesin no go dey quick forget things. Vitamin, I don talk am sey e go dey protect our cell, make e no dey quick damage. Carbohydrate go dey give us strength. Protein go dey help us repair all de tissues wey wey don worn-out for our body. You know sey de tissues go dey work, so e go dey help us repair all de worn-out tissue. So if we dey eat properly, we go dey get good energy, and we go dey provide all de nutrients wey we need for our body. E go dey give us all de nutrient wey our body suppose use work, make we fit dey live healthily. E go dey give us sharp brain. E e dey affect our physical health, e dey affect our mental health. E go dey give us sharp brain. E go dey make us dey work wella, dey study wella. If you no dey eat properly, you no go dey fit read book, but if you dey eat properly, you go fit read book very well. E go dey affect our physical health, pesin no go dey quick tired. E no go dey quick um um um dey lazy dey no go call pesin lazy. Na pipu wey dey, wey dey get bad nutrition dey dey call lazy pipu, because dey no go dey get energy do things wey dey suppose dey do normally.